Oshimaliwa oshoshiilonga shimwe shomehukamugongo lyomonkalamwenyo muka tuli mongashingeyi, oshili woo twiiyadha toshi longitha moompito kehe dhonkalamwenyo, opo wu vule kukala nawa owuna kukala wuna oshimaliwa.

Muuyuni mbuka wopaife otu li tuna omaithano gayoolokathana mono to a dha mo nee mboka haya pangele iitaafula , iipundi, oombete nosho woo iikwawo oyindji.

Oshimaliwa oshili onga ehukagongo mokalamwenyo yakehe gumwe ,oshimaliwa oshili hashi kandulapo uudhigu oshowo oopumbwe dhesiku kehe ongele okulanda iikulya nosho tuu.

Moshilongo otuli mo tuna mo oositola dhayoolokathana osho wo nomayakulo otwadha gayoolokathana. Otwadha oositola dhoka hadhi landitha iikulya, iipumbiwa yakehe esiku, omagadhi, oothewa, iilongithomwa yopelugo nosho tuu.

Moshilongo otu na mo omahala ngoka gomavulukukilo haga nana ongele aantu yo meni lyoshilongo, nenge aantu ya za pondje. Nena onga mu li aanegumbo oto vulu okumona ehala lyoye lyo kwiinyanyudha naanegumbo yoye, nenge nomuholike gwoye mu li meimweneneno.

Opo wu hupe monkalamwenyo ya kehe esiku owuna oku kala wuna oshimaliwa nongele owi adha wuli monkalo moka kuna oshimaliwa nena oto hupu sha kakodhi oshoka otwii yadha wuli moonkalo moka wapumbwa okulanda nande iikulya ashike kuna oshimaliwa. Oshimaliwa oshili onga ehukamugongo lyonkalamwenyo.

Oshimaliwa ohashi longithwa momikalo dha yooloka monkalamwenyo ya kehe esiku. Oto vulu wu ye moositola to adha tamu landithwa iinima yomaludhi ga yoolokathana ongele otamu landithwa iikulya nenge iizalomwa, oto vulu okulongitha oshimaliwa wu lande iipumbiwa yoye yomonkalamwenyo.

Moshilongo otuna mo omaudhano ga yoolokathana , ngoka woo geli oshitopolwa sho mayinyanyudho gomo nkalamwenyo. Ongaashi tatu adha mo omaudhano gomathigathano gokathanguthangu, pokati komuntu nomuntu.